Mininna dubbu saada yaa mayyaate? Tini saada uyitanno horo maati? Tenne saada anfannihu mamaati. Tini saada leeltannino bayichi maati? Mulese noo haqqichi su'mi hiittooho?

odoo yaa mayyaate?, odoo uyiitanno horo hiittoote?, kuri misilete aana la'neemmo manni ayeeooti ?,uddidhino uduunni dani maricho lawanno?, noo qooxeessi mamaati?

Muro yaa mayyaate? Muri uyitanno horo isi maati? Tini la'neemmoti illenke leeltaa atikilte ayi kayisewote? Ise togi asse biifise loosinohu ayeeti? Ofoltinohu Baattote gottiimi maricho lawannohe?

Daganna maaye yaa mayyaate? Tenne la'neemmo dagate giddo leellanno babbaxxeyo meentunna labballu gambooshshi leellanno kuni manni mayiira gamba yiinoho? Imansanni hige leellanno dunkaani su'ma maati yinanni? Kunni manni maa assanni nooho?

Hayyonna bude yaa mayyaate? Hayyonna budu hasiisannohu isi mayiraati? Tini beetto seesu uduunni isi mayiraati? Biifawo gede assite amaxxitewohu umose isi mayiraati? qurra albaho dadhitewohu mayiraati?

Babbaxxino dani uduunnicho yaa mayyaate? babbaxxino dani uduunnichi aanno horo maati? tini misilete aana leeltanno meemo loosinohu ayeti? tenne meemo loosate mageeshi yanna hasiisinosi?

Odoo mayiira hasiissanno? Konne darga leellanni manni hiittooho? Lamunku su'mi kunnihu aye"oti? Anga kayiise xa'manni noohu mayeerati? Konne darga anfanni hee'noyi manni hiittooho?

Tenne muro anfannihu mamaati? Yenne murote leeltannorichi duumurichi kuni maati? Yenne muro horonsi'nayihu mayiraati? Tini muro uyitanno kaa'lo maati? Tenne muro anfanni dargi mamaati?

Kalaqonna qoxeessa yaa mayyaate? kalaqonna qoxeessu manchi beettira uyitanno horo maati? tini la'neemmoti misilete aana leeltannoti mangote murooti. tenne mangotenna babbaxxitino paapayyu muro qixxeessinohu ayeeti? mulese afantannota jawa hintsa woyi hijaara loosinohu ayeeti?

Muuziiqaho yaa maayyaate? Muuziiqu aanno horo maati? Kuni la'neemmohu muziiqu uduunni afamayi noohu mamaati? Ofollasi gari hiittooho? Noo qooxeessi maricho lawannohe?

Mininna biirote uduunnicho yaa mayyaate? Konne mininna biirote uduunnicho loosinohu ayeet? Giddoseenni anfeenmota mastawotubba ayi worinote? Tenne waajjo qalame ayi buurewote? Tenne saaxine su'ma maati yine woshshinanni?

Hodhishaho yaa mayyaate? konne hodishsha horonsi'nannihu mayiiraati? kuni giddosinni amade noorichi maati? aanasinni buuroonniti qalame tini mami daggewoote?me"e lekka noosi? konni hodhishshira badheesinni loosaminohu duumu fireechi mamiinni loosaminoho?

Sagale yaa mayyaate? Sagale uyitanno horo maati? Tini la'neemmo sagale loosantinohu mayinniiti? Noo qooxeessise hiittooho? Aanase ofoshshinshoye wombare maati?

Giwirinnaho yaa mayyaate? Gibirinnu aanno horo maati? tini babbaxitino atikkilte giddo la'neemmota qixxeessinohu ayeeti? tennera gannanni waa mamiinni abbinanni? Tini uuyitanno horo mageeshshite?

Ko'atte yaa maati? ko'ate hasiissannohu maayiiraati? teenne loosino manchi su'mi ayeeti? tini la'neemmoti babbaxitinoti erekkendo ikko serephere hattono babbaxxeewo su'ma afidhino serephuwa loosino manchi su'mi ayeeti? tenne serepherubba su'ma maayeene woshshinanni?

oodo yaa maayaate oodo uyitano horo maati kunni babaxino garrini oodo adhani leelanno maani ayioot ofoolino bariccima loosino manni ayiti noo qoxeesi hittoho

Baattote ofollanna dhagge yaa mayyaate? giddosenni leeltanno babbaxxitino muro tini hiittote? ofollanse gari maati? May garinni kaayinse fushshinoonnite? giddosenni nooti babbaxxitino mangote ikko wole wole hiikki daggewoote?

Owaante yaa mayyate? owaante uyiinayihu isi hiittoo maniraati? kuni la'nemmo manchi qaaqqulleho daabbo beehayi noohu mamii abbeeti? qaaqquullu isi me"eho? qaaqquullu mamii daggeyooreeti? insa noo mine konne mineyoohu ayeeti? la'neemmori kuri mamii dayiinoreeti?

Faashine yaa mayyaate? faashine uytanno horo maati? faashine uyyinoonnihu manchi beeti calla horonsira gedeno woluno horonsi'rate? faashine abbihu isi ayeeti? Tenne faashinete su'ma maati yinanni?

Amma'no yaa mayyaate? Amma'no hasiissannohu hiittoo manniraati? Kuni shoolunku manchi badhensaano ikko albasaanni biifaaricho amade haranni noohu hiikka haranni noo mannaati? Badheensaanni noohu biifanno awawi su'mi maati? Albansaanni no hintsano mayine woshshinanniho?

Minenna gallanni mine yaa mayyaate? konne la'neemmo mine mininohu isi ayeeti? kuni mini minaminohu may baychooti? ofollasi gari hiittoniiti? albasiinni leellanni noo beetti maa assanni nooho? Udirino udano su'ma maati yinanni?

Muro yaa mayyaate? muro uytanno horo isi maati? muro ayeera hasiissanno? tenne muro amade leellano manchi su'mi ayeeti? tennera giddosehe mageeya hasiissare assinoha lawahe?

Bunu minenna sagalete mine yaa mayyaate? bunu mininna sagalete mini aanno horo maati? bunu minenna sagalete mine horonsi'nannihu ma yannaati? bunu minenna sagalete mine horonsi'rari isi ayeeooti? kuni la'neemmo mini minaminohu mamaati? leellawo wooxeessino mamaati?

Godo'le yaa mayyaate? Godo'le godo'linannihu mayiraati? Godo'le hasiissanno manni hiittoo huneeti giddo no? Tenne godo'le godo'lanni no manni uddirino uddano su'ma maati yinanni? Uuriwo dargi ofollasi hiittoote? Konne godo'linanni godo'le su'ma maati yinanni?

Kalaqonna qooxeessa yaa mayyaate? Kowiicho la'neemmori giddo babbaxitino dani tuubbo gamba assine worroonnihu mayiraati? Tini hayiissote dani hiittooho giddoseenni leeltanno haqqu su'ma maati yine woshshinanni? Konne haqqa kayiisinohu ayeeti?

muro yaa mayyaate? muro uyiitanno horo ise hiittoote? tini la'neemmo weese leeltanno babbaxitino hogganna hattono muleseenni leellanno carri hiikkinni dayiinoho? ise hoomboonni hoowe maati yinanni? kuni leellannohu dancha gede assine biifinse huxxinoonni huxxi mamiinni dayiinoho?

Sagale yaa mayyaate sagale manchi beettira hasiissannohu isi mayiraati tenne la'neemmota dancha gede assine xoxiisione shiqinshoyi sagale itayi noo beetti ayiiti worosiinni worroyi kurse loosinohu ayiiti babbaxino garinni waajjo saanera aanaho worre loonsoyi uduunnichi maati yinayi

Sagale yaa mayyaate? sagale uuyitanno horo isi maati? sagale hasiissaahu isi maayiiraati? saga'lannohu manchi beetto callatinso woluno no? Tini misile leellitanno sagale maayiinni qixxaabbanno?

Minenna gallanni mine yaa mayyaate? minunna gallanni mini aanno horo isi maati? Minenna gallanni mine horonsi'nannihu isi mayiraati? Kuni mini mayiinni minaminoho? Albasiinni leeltanno hoowe hoowihu isi ayeeti?

Egenshiishshaho yaa mayyaate? egenshiishshu hasiisannohu isi maayiiraati? kuni la'neemmo manchi mamii daayiinohu? uurinshasi gari hiittooho? maayi aana uurreha lawannoe? angate wodhewo saate ayi loosewoote.

kalaqonna qooxeessa yaa mayyaate? kalaqonna qooxeessu manchi beetti callunnihonso baalunniho? kalaqonna qooxeessu isi mayiira hasiissanno? tini la'neemmoti misilete aana weese hogganni leeltanni noohu mayiirrati? hogganni noo weeseno mamii abbitinote/

Muuziiqaho yaa mayyaate? muuziiqa horonsi'nannihu isi maayiiraati? tenne la'neemmo gitaare biifise togo asse looseehu ayeeti? aanaho worre kirre mamiinni dagewoote? tenne biifaata bica qalame ayi buuresete?

Daganna mate yaa mayyaate? daganna maate uuyitanno horo maati? kuri la'neemmori misilete aana leellayi noori aayeeooti? konne qooxeessinsara afamaaha dancha muro qixxeessinohu ayeeti?

Amma'no uaa mayyaate amma'no hasiissannohu mayiraati amma'no tenne uurri soonnihu mayinniiti konne giddoseenni leeltanno misilla babbaxeho garinni qixxeesse bifisinohu ayiti gobbadeenni leeltanno hooweayi qixeessino

Seenisilleho yaa Mayyaate? Seenisillu aanno horo maati? Kuni ai"ileta aana lelay noonikke beetti seesinoha lawaahe? Seesu uduunnicho mamiinni afirino? Mulesi noo kurise qixaabbinohu mamiiniit?

tini supperimaarkeettete misileet. konne darga la'neemmohu babbaxxitino suppermaarkeettete giddo babbaxxitino sagalla leeltanno. konnirano addi additi barbareno hattono wolootta sagalla babbaxxewo garinni biifanno garinni injiite leeltanno dargaati.

Seensille. Seensillu yaa mayyaate? Tini la'neemmo misile maati? Seensilleho addi addiha babbaxxino garinni loonsoonni qalame mamiinni daggiwote? Giddose kaasantino haqqicho su'ma maati yinanni? Badheseenni noota danchu garinni hoomboonni hoowe maati yine woshshinanni?

giwirinnaho yaa mayyaate? giwirinnu aano horo isi babbaxitinoti maati? kuni la'neemmohu misilete leellanno baaqulchi mama afamanno ? noo qooxeessino hiittooho? konni baaqulchira injaannosi gede asse waa aganno gede asse kalaqisihu ayeeti?

Murote yaa mayyaate? Muro hasiissannohu isi mayiiraati? Tini la'neemmo haqqicho su'mi maati? Haqqichote aana leeltannoti daraaro woy laalchise guma maati yine woshshinanni? Woroseenni higge leeltannoti maati? Baattote ofolla gara maa labbanno?

Kalaqonna qooxeessa yaa mayyaate? Kalaqonna qooxeessa uuyitanno horo maati? tini la'neemmoti kalaqamu haqqe labbannohe giddoseenni nooha murote su'ma mayine woshshinanni? Leeltaa qooxeessi mamaati?

Mininna gallanni mine yaa mayyaate? Minunna gallanni mini aanno horo maati? Konni mini giddoonni leeltanno hoowe maati yinanni? Kuni minu amadiwori amadosi maa labbanno?

Sagale yaa mayyaate? Sagale uyitanno horo isi maati? Sagale hasiissannohu hiittoo yannaraati? Sagale intannihu isi mayiraati? Tini sagale loosantinohu mayinniiti? Noo bayichino hiittooha lawanno?

Owaante uynannihu mayraati? Owaante adha hasiissanno manni hiittoho? owaante maaho kaa'litanno? owaante afi'nannihu hiittonniti? owaante uyannihu may may amadinonsa manniraati?

Kuni dargi xawisannohu rosaanno rosiinsa darginni fulte babbaxxitino owaante afidhanno gede leellishanoo misileeti

Tini misile leellishshannohu babbaxxitino mininna dubbu saadaati mini saada giddono babbaxxitino gereewunna hattono babbaxitino lalo ikkannore la'neemmo kunino babbaxxitino hayiisso itanni dubbu giddo afamanno konnirano gereewona hattono mini saada lalo horonsi'nannihu babbaxxitino adonsa horo afirateeti.

Konne bayicho la'neemmohu mininna biirote uduunnicho ikkinoha dancha gede biifinse loonsoonni saaxineeti. Tenne saaxineno haanja qalamenni buuree biifinse qulfe gannoonnita leellishshanno.